Miilongo oyindji koonono omuna omaludhi giinamwenyo ga yoolokathana. Omu na iinamwenyo mbyoka ha yi munwa momagumbo nayimwe mbyoka ha yi kala yi li moondjedhililo dhiinamwenyo. Iinamwenyo mbyoka ha yi kala mondjedhililo yiinamwenyo omwa kwatelwa oondjamba. Oondjamba odhi li mondjeedhililo dhiinamwenyo shaashi odha nika oshiponga inadhi uthwa oku kala mokati kaantu.

Muuyuni omuna aantu oyendji ya muna oondjuhwa, yamwe oyedhi muna nomalalakano ga yooloka. Elalakano limwe omuntu ota munu oondjuhwa opo a mone mo omayi gokulya nenge gokulanditha.

Emuno lyoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi munwa pamaludhi gayoolokathana . Omaludhi ongaashi tomunu oondjuhwa wahala dhiku valele omayi. Omayi ngono ngele gavalwa ogena omalalakano ogendji. Omalalakano ongaashi okulya nenge okuka landitha omayi ngoka.

Miilongo oyindji yaAfrica omuna omihiko dha yoolokothana. Omihoko dhimwe ongaashi Aahimba ohaya zala olundji iipa komalutu gawo. Yo ohaya lala mondunda yomwiidhi yakolongwa mooha nomaloya.

Onyanga oshimeno oshiwanawa, ngele wuna onyanga megumbo, wa kuna onyanga yoye oto vulu oku yi tula momweelelo goye ngele ya koko, nenge tutye ya adha pomuthika gokukuna ko opo wuyi tule momwelelo.

Miilongo oyindji omuna iinamwenyo yomokuti mwakwatelwa ookandje. Kaandje oko kamwe komiinamwenyo yomokuti oha kali onyama uuna kaadha iinamwenyo yasa eta kali nenge thimbo limwe ohaka dhipaga iinamwenyo iikwawo ngaashi iikombo, oonzi niikwawo yilwe.

Pashinanena aantu ohaa kunu iimeno yawo yokulya noyokulanditha tayi kunwa momusholondondo moka hwaa dha omunino gwomeya gwa taapakana gwa enda mo opo ngele omuntu okwa hala okutekela otaka patulula owala kopomba yo iimeno tayi tameke okunwa.

Iinamwenyo yomokuti oyili pamaludhi ogendji, opuna oongolo. Ongolo oyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka yomokuti, moNamibia ohashi kala shi li kehala ndyoka lya gamenwa. Iinamwenyo mbika inayi pitikwa oku kala mokati kaantu, oshoka ohaya kala ya hala okudhipaga iinimwenyo mbika opo ya mone onyama.

Muunamapya aantu oyendji ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo ngono haya pewa iipalutha kugo. Embakumbaku olyo hali longithwa okupulula epya opo li nengene nawa.

Oombuga oho dhi adha pomahala ga yoolokathana, moka ethimbo limwe oto a dha po evi lyi igongela lyi li po lyi olindji lindji. Po ishewe oto a dha po pu na ashike omamanya nuumeno uushona wu na omafo nawumwe ethimbo limwe ka wu na omafo.

Olundji aantu ohaya tekula oohi nelalakano opo oohi dhi koke, yo ya lye nenge ya landithe moshilongo nenge pondje yoshilongo. Yo ya mone iiyemo yo moondjato.

Oondjuhwa oha dhimunwa pamikalo dha yoolokathana dhimwe ohadhi munwa pamukalo go pashinanena, mona twadha dhili mondjedhililo moka omo hadhi pewa okulya nomeya opo dhivule oku koka.

Miilongo oyindji omu na aantu ya muna oohi. Oohi odha simana oshoka aantu oyendji oha ye dhi longitha mokulya noshowo oha ye dhi longitha mokulanditha ngele ya landitha oha yiimonenemo iimaliwa yawo.

Esimano liinamwenyo ya gamenwa. Iinamwenyo ya gamenwa moka mwa kwatelwa oonduli, ohayi hili aatalelipo okuza meni nopondje yiilongo. Opo ya tale nkene iinamwenyo mbyono ya gamenwa yi li.

Miilongo oyindji koonono omuna ombuga moombuga olundji oho adhamo ashike muna uumeno uushona oshowo moombuga dhimwe oto vulu oku kala ino adha mo nande oshimeno nenge oshinamwenyo oho adha mo ashike oondundu dhili kokule oshwo uumeno uufupi fupi.

MoNamibia omuna iinamwenyo ya yoolokathana, iinamwenyo mbyono oya kwatela mo shimbungu. Shimbungu oshinamwenyo hashi kala unene mokuti, sho ohashi li onyama. Shimbungu ota vulu okudhipaga oshinamwenyo oshikwawo opo a lye onyama yoshinamwenyo shoka.

Osikola oshinima sha simana muuyuni awuhe. Aanona ohaya yi koosikola okuza poomvula dho pevi lela, opo ya ka nyangadhale yo ya zeko noonzapo koosikola hoka.

Aantu ohaya kunu iimeno nomalalakano ga yoolokathana, yamwe ohaya kunu iimeno ngaashi omatama opo omatama ngono ga koke yo ya vule okuga lya, yo yamwe ohaya vulu oku ga landitha po.

Iinamwenyo yimwe yomokuti ohayi vulu oku tekulwa, ngaashi oondjamba ohadhi vulu okutekulwa kaanafalama, opo dhi kale dhopaantu dho dhi kale kaadhi shi oohahu dhi kondjithe aantu mboka.

Aantu muuyuni ohaya tekula oondjuhwa dhawo nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya tekula oondjuhwa dhawo ngele dha koko yedhi dhipage po, opo ya moneko onyama. Yamwe ohaya tekula opo ya landithe kaantu yamwe yi ili, yo ya mone iimaliwa yawo yomoondjato.

Miilongo oyindji omu na iinamwenyo mbyono hayi kala ye edhililwa momahala ga gamenwa. Miinamwenyo mbyono omwa kwatelwa ompanda. Oompanda ohadhi kala dhe edhililwa momahala ga gamenwa, oshoka inadhi uthwa okukala dhi li moshigwana.

Aantu oyendji oye na oongeshefa dha yoolokathana, yamwe ohaya munu iingulu. Iingulu ohayi munwa, opo ngele sha koko e ta dhipage e ta kutha ko onyama a lye, nenge yi landithwe. Aantu yamwe ihaya landitha pi iingulu yi li ngaashi yi li. Ngoka teshi landa po oye ta hogolola kutya oteshi ningi ngiini.

Iilongo oyindji oyi na oombuga. Mombuga omo ho adha mu na iimeno iishona lela mo ishewe iho adha mo mu na iinamwenyo, oshoka olundji kayi na shoka hayi lile mo. Mombuga omu na oondundu hadhi monika dhi li kokule, ishewe omwa mbwalangandja.

Iitekulwanamwenyo muuyuni oyili mo oyindji. Iitekulwanamwenyo omuna ngaashi oonzi. Oonzi odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Omalalakano oga yoolokathana, thimbo limwe aantu ohaya tekula opo yakuthemo onyama nenge yaka landithe opo yamonemo iimaliwa.

Momathimbo gongashingeyi aantu ohaa longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo mbakumbaku monena ohali longithwa opo li endelele lo likwate oshinanqno oshile opo ngono ta pulula a vule ishewe aka pulule kepya lya landulako.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwanamwenyo. Dho oongombe odhi hole okunapa melundu, ngele dha sa ondjala olundji ohadhi ka lya omwiidhi gwa dho melundu, opo dhi itekule nawa.

Iinamwenyo yo mokuti oyi li pamaludhi ga yoolokathana, omaludhi ongaashi opuna shimbungu. Shimbungu oshinamwenyo sho mokuti ye ishewe shimbungu oha li ike onyama, yiinamwenyo mbyoka ta adha ya sa nenge oshinamwenyo shono ota vulu oku dhipaga ye mwene.

Oondjamba iinamwenyo mbyono ya simana miilongo, oondjamba olundji oha dhi kala dheedhililwa komahala go kweedhilila iinamwenyo mbyoka inaa yi pumbwa oku kala mokati kaantu. Koondjamba oha ku kuthwa ooniga, Ooniga ndhono oha dhi landitwapo opo oshilongo shi mone mo iimaliwa.

Iimeno ohayi munwa pamaludhi ga yoolokathana. Yimwe ohayi munwa pashinanena, moka iimeno yi li momuzile, tayi tekelelwa momuzile opo yaa ha mone oonte dhetango yo yi koke meendelelo.

Oondjuhwa olundji oha dhi munwa nomalalakano ga yookathana, yamwe oha ya munu oondjuhwa ndhono ya hala omayi yamwe oha ya munu oondjuhwa ndhono ya hala onyama.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa shi ikwatelela kutya otodhi tekulile shike, yamwe ohaye dhi tekula nelalakano opo dhiya valele omayi gokulya, nogo ku landitha. Yo yamwe ohaye dhi tekula opo ya kuthe ko onyama yokulya nenge yoku landitha.

Iitekulwanamwenyo omo moka mwa kwatelwa iinamwenyo yimwe yedhina oombaka. Oombaka oha dhi tekulwa aluhe momagumbo opo ngele owa tekula oombaka dhoye ngele odha koko to vulu oku dhi lya po, nenge wu dhi landithe po yamwe ye dhi lande po ya ka ninge onyama.

Aantu oyendji ohaa munu oohi nomalalako ga yoolokathana yamwe oya hala oohi ngele dha koko ya lye nenge ya ka landithe yo yamwe ohaa hili aatalelipo mboka ya hala oku tala nkene oohi hadhi munwa yo woo ya kuthe ko iiholelwa.

Aantu oyendji ohaya munu oohi naalandi ga yoolokathana, yamwe ohaya munu oohi opo yahile aatalelipo, ya tale nkene omaludhi goohi haga munwa nenge geli pehala lyontumba.

Esimano lyoohi, oohi odhasimana okukeelela omukaga aantu opo kaaya se komukaga nokondjala. Ngele opuna oohi otadhi kukwathele opo wukale to li nawa ngoye wukuthe mo uundjolowele moohi.

Kuuyuni okuna omaludhi goohi. Oohi olundji ohadhi munwa, opo mwene ngono goohi amonemo oohi dhokulya, nenge dhoku landitha ngele dha koko.

Miilongo ya yoolokathana omuna oombuga. Mombuga omo aluhe moka ho adha muna omiti omishona lela. Ethimbo limwe ku adhamo nande omiti, no iinamwenyo mombuga iishona ho adha mo lela.

Uunamapya oshinima sha simana. Aantu opo ya humithe uunamapya wawo komeho, ohaa longitha okupulula omapya gawo nomambakumbaku. Embakumbaku ohali pulula oshitopolwa oshinene, shepya opo mwene gwepya a longe oshinima oshinene nawa.

Olundji aantu ohaya munu oohi nomalalakano gayoolokathana, yamwe ohaya munu oohi ngele dhakoko yalye yamwe ohaya munu oohi dhoka opo yalandithe nge dhakoko. Oohi ohadhi tekulwa hadhi pewa iikulya dhi lye.

Miinamwenyo mbyoka ya gamenwa yomokuti omo mwa kwatelwa yimwe ngaashi ta yi landula: Iinamwenyo mbyoka ya gamenwa ongaashi Oongolo. Oongolo oha dhi kala dha gamenwa shaashi ina dhi pumbiwa moshigwana, shaashi ngele dha yi moshigwana ota dhi ka dhipagwapo kaakwashigwana opo yedhi ningepo onyama.

Miilongo oyindji konyala oto vulu oku hadhamo oombuga mo mombuga omo moka muna omamanya, iimeno iishona lela noondundu dhilimo.

Iikwamboga oya simana shaashi ohayi kwathele aantu ya mone mo iitungithilutu . Yamwe ohaya longitha iikwamboga mbyono opo yalandithe yamonemo sha shomondjato.

Iikwamawa ohayi kunwa shi ikwatelela kutya oya kuninwa nelalakano lyashike. Iikwamboga yimwe ohayi kunwa nelalakano opo omuntu alye ,yo yimwe ohayi kunwa nelalakano opo ngele ya koko eyifale komahala gomalandithilo ye amonemo sha shomondjato

Muuyuni wa putuka aantu paife ohaya longitha odhindji opo ya pulule omapya gawo. Mopaife aantu ohaya longitha uumbakumbaku mboka uushupi mboka owala hawu pula ashike omaholi omashona wunwe opo wu vule okupulula omapya ngoka paufupi.

Omahala gomainyanyudho olundji ohaga kala pooha nomeya, moka aantu oyendji opo haya kala, haya ka inyanyudha yeli pomindilo ya kuutumba kiipundi iiwanawa, taya li yo taya nu nawa.

Oondjuhwa odha simana uunene kehe pamwe, mondjuhwa ohamu monika omayi, ishewe ngele dha vala, ohadhi vala omayi opo aantu ya mone iipalutha, yo yamwe ya mone onyama uuna ngele dha dhipagwa.

Miilongo ya yoolokathana aantu ohaya munu oondjuhwa dhawo shi ikolelela komalalakano ngoka yena. Yamwe ohaya munu ya hala omayi, yamwe oya hala onyama noyamwe oya hala iimaliwa ngele ya landitha oondjuhwa dhawo.

Esimano lyomambakumbaku, omambakumbaku ohatu galongitha okupulula omapya getu opo gaakwatwe komwiidhi tse tukune mo opo tukuthe mo iipalutha yetu.

Muuyuni omuna omahala ga yolokathana, omahala ongashi ngono haga adhikwa gena omamanya hatu gi ithana ta tuti oondundu. Moondundu ohamu kala muna omamanya nomiiti omishona lela.

Emuno lyoondjuhwa, oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano ogendji. Aantu yamwe ohaya munu opo ya kuthemo omayi gokulanditha nenge gawo gokulya. Yamwe ohaya munu oondjuhwa nelalakano lyokulanditha, yo yamwe ohaya munu oondjuhwa nelalakano lyokulya onyama.

Emuno lyoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalako ga yoolokathana. Elalakano limwe okumona omayi, opo a lye. Ethimbo limwe oha munu nelalakano a hala onyama opo a lye, nenge a landithe po oondjuhwa ndhoka ngele dha koko opo a mone mo oshimaliwa she shomondjato.

Muuyuni omuna iinamwenyo mbyoka ya gamenwa nolundji ohayi kala komahala ngoka ga gamenwa. Iinamwenyo mbyono ongaashi nee oondjamba noonduli nayilwe yili po. Iinamwenyo mbyoka inayi uthwa okukala mokati kaantu shaashi oyindji yomuyo oya nika oshiponga.

Iilongo oyindji muuyuni omuna oombuga. Mombuga omo olundji ho adha omamanya niihwa iifupi lela nenge thimbo limwe itwaadha mo muna nande iihwa. Mo ishewe iho adhamo iinamwenyo nande ethimbo limwe otovulu ngaa okwaadha mo okanamwenyo kamwe ngele uyali.

Emuno lyoohi Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oohi, opo ya kuthe mo iipalutha yawo, ya vule okulya yo ishewe yamwe ohaya munu oohi opo ya landithe, ya kuthe mo sha shomondjato.

Muuyuni mongaashingeyi omuna oongeshefa dha yoolokathana. Oongeshefa ngaashi dhoohi, oohi dhomankende mono oyendji haya landa oohi ndhoka opo yalye nenge yaka landithe ishewe nayo.

Omambakumbaku ohaga longithwa unene mokupulula miikunino, momapya opo aantu ya kune iimeno yawo, yo ya vule ya ke yi teye mo ngele ya adha eteyo.

Aantu oyendji muuyuni ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana, yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ya mone mo omayi, yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ya kuthe ko onyama yokulya nenge yamwe ohaya tekula oondjuhwa ya landithe ya mone mo sha shawo shomondjato.

Emuno lyoohi Oohi ohadhi munwa nokupelwa mo iikulya moka dhi li. Oohi shampa dha koko ohadhi liwa po, opo aantu ya mone mo iitungithi. Dhimwe ohadhi ngeshefwa po, tadhi landithwa po, opo aantu ya mone mo iimaliwa yomondjato.

Miilongo oyindji omuna iinamwenyo ya gamenwa, iinamwenyo ya gamenwa oyo mbyoka ngaashi oonduli. Onduli osho shimwe shomiinamwenyo mbyoka ya gamenwa nolundji ohayi kala ya edhililwa mehala lyiinamwenyo ya gamenwa, shaashi iinamwenyo mbika inayi pitikwa oku kala mokati kaantu.

Iitekulwa namwenyo omwakwatelwa oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa momagumbo nenge pomahala mpoka dhuuthwa okutekulwa opo dhi vule okukoka dhivule okulandithwa po nenge omutekuli gwadho a vule oku kuthako onyama opo yalye.

Emuno lyoohi Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana. Ngele oto munu oohi kala wu na iikulya ya gwana, opo wu pe oohi dhoye dho dhi koke meendelelo, ngoye wu vule okudhi landitha ngele owa li to munu wu landithe oohi dhoye, ngele oto munu wu lye ngoye wu dhi lye po shampa dha koko.

Muuyuni awuhe konono omuna omaludhi giikulya mbyoka hayi kunwa, omaludhi ongaashi iikwamboga. Iikwamboga oahyi kunwa opo aantu yalye ngele ya koko nenge ya kalandithe opo yamone mo iimaliwa.

Emuno lyoohi. Oohi ohadhi munwa nongele dha koko nenge dha ningi odhindji omuntu ta vulu okulya mo dhimwe nenge a kuthe mo dhimwe aka landithe ye a mone mo oshimaliwa she shomondjato.

Aawambo oyendji oyena omapya mono haya limi omahangu gawo opo yavule okukuthamo iipalutha yapaluthe aanegumbo yawo. Omahangu ohaga limwa mepya nongele ga adha ethimbo lyokuteya aawambo ohaya teya omahangu ngono opo yalye.

Oongalangombe odho dhimwe dhomiinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti mbyoka ohayi kala pomahala gagamwenwa opo kaayi dhipagwe kaakwashigwana yo yakutheko onyama.

Aantu olundji ohaya kwata oohi opo ya kuthemo omweelelo goku elela momagumbo. Yamwe oha kwata oohi opo yaka landithe ya monemo iimaliwa yoomondjato.

Aantu olundji ohaya kunu iimeno yawo pashinanena moka hayi kunwa momuzile ngoka gwa longekidhwa, opo iimeno mbyoka inayi pye komutenya yo yi koke meendelelo, opo mwene gwiimeno mbyono alye nenge a landithe iikwamboga mbyoka.

Oonkoshi odho iinamwenyo mbyono yomokuti, oya indikwa oku kala mokati kaantu shaashi oya nika oshiponga. Iinamwenyo mbyono olundji ohayi kala kehala lyawo hoka hayi kala yagamenwa shaashi oko yuuthwa yikale, mokati kaantu inayi uthilwamo.

Aantu oyendji muunamapya ohaya longitha omambakumbaku opo yapulule omapya gawo yo yega nengeneke opoya kunemo yoyamonemo iimeno iiwanawa .

Aanangeshefa oyendji pethimbo lyo ngaashingeyi oya muna oondjuhwa, opo oondjuhwa dhi vale mayi, yo ya vule oku kalanditha omayi ngoka, nenge oondjuhwa dhi koke yo ya vule oku kedhi lyapo.

Muuyuni koonono omuna iinamwenyo ya gamenwa ngaashi oondjamba noonduli nayilwe yilipo . Iinamwenyo mbika oya gamenwa oshoka itayi vulu okukala yili mokati kaantu oshoka ngaashi oondjamba odha nika oshiponga otadhi vulu okukala dha monitha aantu oshiponga nayi.

Miilongo oyindji koonono omuna oombuga . Moombuga omo aluhe kaamuna omiti odhindji . Olundji oho adhamo omiti omishona nenge kaamuna nandenande omiti .

Miilongo ya yoolokathana omuna oondjedhililo dhiinamwenyo dhimwe odha lukwa nokuli onga okashana kiinamwenyo mono hwaadha muna iinamwenyo mbyoka yindikwa okukala mokati kaantu omo nee ya edhililwa moka ,omuna iikulya mo omuna omadhiya gomeya.

Emuno lyoondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano gayoolokathana . Dhimwe ohadhi munwa opo dhivale omayi . Ye mwene goondjuhwa taka landitha omayi , opo amonemo sha she shomondjato . Dhimwe ohadhi munwa opo omuntu amonemo onyama, ye akalandithe onyama.

Iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga miilongo, ongaashi oonkoshi. Oonkoshi oshinamwenyo sha nika oshiponga, nolundji ihashi kala nande mokati kaantu, ohashi kala shike shili kondjedhililo yiinamwenyo, hoka oko hayi kala ya edhililwa niinamwenyo ayihe mbyoka ya nika oshiponga.

Muuyuni aantu ohaya munu oohi nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oohi, opo ya hile aatalelipo ye ye ya tale oohi ndhoka dha munwa kutya odha fa peni. Yamwe ohaya munu oohi, opo ya lye ngele dha koko, nayamwe ohaya munu oohi ndhoka ya landithe, opo ya mone iimaliwa mokulanditha oohi ndhoka.

Aantu olundji ohaya kunu iikwamboga yawo, opo ya lye ngele iikwamboga mbyono ya koko nenge ya ninge omalandithilo opo ye yi landithe po kwaamboka kaa ye na iikwamboga mbyoka.

Uunamapya owa simana shashi pamuthika gopaife aantu oyena uunamapya mono haya longitha omuthika gwoshinanena. Mono omuntu ena ashike iimeno teyi shasha nomeya ngono atula po yemwene. Sho ishewe ohashi kwathele iimeno yi koke mbala shashi ohe shi ningi olundji.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano ga yoolokathana. Oondjuhwa olundji ohadhi tekulwa opo dhi gandje omayi, onyama, nenge dhi landithwepo ngele dha koko, opo mwene gondjuhwa amone mo iimaliwa.

Olundji iilonga oyina omahala ga yoolokathana, opuna omahala ngoka gamwe to adha muna iikungulu mono muna oondundu. Oondundu odho ehala ndoka olundji lina omamanya lyo ishewe ohali nana nokuhila aatalelipo yatale nkene ehala ndoka lili.

Aantu oyendji oye na omahala gawo ngono goku muna oohi, mono ha ya munu mo oohi opo ya vule oku dhi tekula. Ngele dha tekulwa yo taya vulu okudhi lya po, ngele odhindji nawa ta ya vulu okudhi landitha po.

Pamuthigululwakalo gwaawambo, eshisha ohali longithwa oku pungula iilya ngele yazi polupale. Eshisha ohali pungula iilya nawa, opo kaayi li ke kiipuka nenge yi lokwe komvula.

Muuyuni koonono omuna omaludhi goohi. Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana, yamwe ohaya munu oohi ndhono opo ya monemo oohi dhokulya, nenge ya landithe opo ya monemo iimaliwa.

Pamuthigululwakalo gwOshiwambo, Aawambo ohaya dhike omagumbo gawo niiti ngele ya hala okukateka omeya ohaya kutha omayemele nomandini opo ya ka teke omeya komithima.

Oondjuhwa odhi li pomaludhi ogendji, opuna oondjuhwa ndhoka oonkiintu, noondjuhwa ndhoka ondumentu hadhi ithanwa omakondombolo. Omakondombolo ohaga kala nelalakano opo dhi londe oonkiintu opo dhi vale omayi.

Oonyanga oyo yimwe yomiimeno mbyono hayi kunwa. Ne lalakano opo omuntu a mone mo sha shokulya, nenge ngele oonyanga odhindji, oto vulu oku kedhi landitha opo wu mone iimaliwa.

Aantu oyendji oyena oongeshefa dhokumuna oondjuhwa, aantu moongeshefa mono ohaa munu oondjuhwa opo ya kuthe mo omayi ya ka landithe nenge ya lye ,yo yamwe ohaa munu oondjuhwa opo ya dhipage nenge ya kalandithe oondjuhwa dhono opo ya mone mo iimaliwa.

Iinamwenyo mbyoka ya gamenwa oyi li pamaludhi ogendji. Oyo iinamwenyo hatu ithana kutya iinamwenyo yomokuti. Miinamwenyo mbyono yomokuti omu na oonkoshi. Onkoshi oshinamwenyo sha nika oshiponga noonkondo no inashi pumbwa okukala mokati kaantu. Olundji ohashi kala shi li moshikunino shiinamwenyo.

Iinamwenyo mbyoka ya edhililwa omo moka mwakwatelwa oonduli. Oonduli odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala ya edhililwa mehala ndyoka lyoku edhilila iinamwenyo.

Aawambo oya simaneka omuthigululwakalo gwawo, okulongitha iiti, okudhika omagumbo gawo. Oya simaneka wo omuthigululwakalo opo momagumbo gawo ya kale mo ye na oondunda ndhoka dha kumbwa nomwiidhi.

Aanafaalama oyendji mongaashingeyi oya ndhindhilike okulongitha omukalo ngono gopashinanena goku pulula nomambakumbaku. Embakumbaku oha li pulula ta li endelele na ishewe oha li kwata oshinima oshinene opo li mane mbala.

Etekulo lyoohi Oohi ohadhi tekulwa pamikalo dha yoolokathana. Yamwe ohaya tekula pomahala ga yooloka komakwawo. Olundji ngele oohi tadhi tekulwa ohadhi pewa iikulya, opo dhi lye dho dhi wape dhi koke nawa, opo dhi liwe po nenge dhi ka landithwe po.

Muuyuni omu na aantu ye na omalakano ogendji. Yamwe oye na omalalakano goku inyangela nogoku nyangela omagumbo gawo. Aantu mbano ohaye shi ningi momukalo gokumuna oohi, opo yi inyangele ya kale ye na iikulya momagumbo yo ishewe ya nyangele omagumbo gawo pashimaliwa ngele ya landitha oohi ndhoka.

Miilongo oyindji muAfrica omuna iinamwenyo hayi munwa, miinamwenyo mbyono ha yi munwa omo mwa kwatelwa ongombe. Ongombe oya simana shaashi ohayi zi onyama, onyama ndjono ha yi longithwa okulya yo yimwe ohayi landithwa po kiilongo yopondje nenge moshilongo.

Miilongo oyindji otuna mo ombuga, mo mombuga otuna mo omiti odhindji oto vulu oku adha mo ike omuti gumwe nenge muna uushwa wumwe uushonashona lela noondundu dhili kokule hwii.

Aantu ohaya kunu iimeno yawo ya yoolokathana, iimeno mbyoka ohayi kala yili pomaludhi ogendji. Iimeno ohayi longithwa nee okulanditha aantu opo yaka landithe kuyalwe mboka yahala iimeno, opo yakale yena iimeno momagumbo nenge palwe pwi ili.

Oondjuhwa ohadhi munwa no malalakano ga yoolokathana. Dhimwe ohadhi munwa opo dhivale omayi ,omayi ngono galiwe nenge ga kalandithwe koongeshefa ndhono dhapumbwa omayi.

Moondundu olundji oho adha mo mu na iikulundundu yomamanya, iimeno iishona lela noomwiidhi dha kukuta. Oondundu ohadhi adhika komahala gamwe moshilongo hoka kwa nika omamanya.

Miilongo oyindji aantu oyena iinamwenyo ya muna, yamwe oya muna oohi, opo yedhi tekule yo ya vule okukedhi lyapo ngele yedhi tekula. Ohaye dhi sile nduno oshimpwiyu, okudhipa iikulya, dho opo dhi koke meendelelo.

Olundji oohi ohadhi munwa nomalakano ga yoolokathana. Oohi ohadhi munwa opo aantu ya lye nenge ya landithe ya mone mo iimaliwa yomondjato.

PaShiwambo aantu oya simaneka oshithima nomboga ngele omuntu ta zi po a taalela ondjila, anuwa oshithima nomboga ohashi gandja elago komuntu ngono u uka mondjila.

Muuyuni wopaife owaputuka, aantu oyendji mboka yena omapya ohaya longitha omambakumbaku opo yapulule omapya gawo ngono yo yamonemo iiyemo niipalutha yili nawa.

Muuyuni omuna omaludhi giiyenditho ga yoolokathana ngaashi iiyenditho yoonkambe .Onkambe ohayi longithwa onga osheenditho shoku enda unene momikunda moka kaamuna oopate odhindji hadhi ende iihauto. Onkambe ohayi endele okufala omuntu okuza pehala limwe okuya kehala ekwawo.

Aantu muuyuni ohaya munu oondjuhwa noma lalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oondjuhwa opo ya kutheko onyama yoku lya. Yamwe Ohaya munu oondjuhwa opo dhi vale omayi goku landitha nenge gokulya.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa shi ikwatelela kutya omutekuli goondjuhwa otedhi tekulile shike. Yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo yalye onyama ngele dha koko . Yo ishewe yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ya ninge ongeshefa ya landithe opo yamone iimaliwa.

Omaludhi goohi ogelipo ga yoolokathana. Gamwe ngono gena omalwaala ohaga longithwa opo ga hile aatalelipo ya tale nkene oohi dhina omaludhi ga yoolokathana, yo ya fute sho taya tala.

Iitkulwa namwenyo yomegumbo oyili pamaludhi gayolokathana. Aantu yamwe ohaa tekula Oombaka. Oombaka oshitekulwa namwenyo shomegumbo. Shono hashi tekulwa opo omuntu eshi lyepo ngele sha koko nenge eshi landithepo ye a mone iimaliwa.

Oondjuhwa ohadhi tekulwa okuza manga onshona. Moka hadhi ithanwa takuti uuyuhwena. Uuyuhwena oha wu tekulwa nomalalakano ogendji. Opo wu koke wu vale oomayi nenge wu koke wuka liwe po onyama.

Miilongo oyindji koonono, omwa dhidhilikwa mu na iinamwenyo yimwe ya nika oshiponga. Miinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga omwa kwatelwa ondjamba, ondjamba olundji ohayi kala ya edhililwa, mondjedhililo yiinamweno mbyono ya gamenwa, ngaashi moNamibia ohayi ithanwa Okashana.

Oondjuhwa odho dhimwe dho mikulya mbyoka hatu li , ondjuhwa ohayi telekwa nawa, wutelekele aayenda tayi tulwa iitowalithi ayihe wa kwatelamo omatama noonyanga.

Aawambo oya simaneka omashisha/iigandhi, omashisha aawambo olundji omo haya siikilile iilya yawo ngele ya zi piipale. Omashisha ohaga tulwa iilya, opo iilya kaayi mone omvula nenge uupuka mbono hawu li iilya.

Oohi ohadhi tekulwa nomalalakano gayoolokathana, yamwe ohaye dhi tekula opo yalandithe, yamwe ohaye dhi tekula opo ngele dhakoko dhikale iipalutha yomutekuli. Ohaye dhi tekula nee nokudhi pa iikulya opo dhikoke meendelelo.

Oohi odhi li pamaludhi gayoolokathana. Opuna oohi dhimwe dhi li po ashike dhokuhila aatalelipo , yoya tale oohi nkene dhili , yo yafute ngele tayeya okutala oohi ndhoka.

Iikwamboga yopashinanena, iikwamboga yopashinanena ohayi munwa nelalakano opo omumuni a lye nenge ngele okweyi munu oyindji a landithe ye i imonene mo oshimaliwa she shomondjato.

Ondjugo yoshiwambo. Ondjugo yoshiwambo ohayi etwapo nondunda yi na omwiidhi nokangulu hoka haka ningwa neloya, ka kolongwa nawa mooha neloya.

Muuyuni waputuka ngaashingeyi aantu ohaya kunu iiyimati yawo, iikwamboga niingulumutulu momizile opo yikoke nawa no yaapye komutenya.

Omahala gomainyanyudho olundji ohaga kala popepi nomeya, nomilonga ndele nomafuta, ngele omuntu eli mpono pokahala ko ku inyanyudha oha kutha ompito opo a ka yoge, momulonga nenge mefuta ndono puna ehala lyomainyanyudho.

Uuyuni wongashingeyi nomiilongo oyindji yindji omuna oombuga. Oombuga olyo ehala ndyoka lyambwalangandja. Mo mombuga ito adhamo omiti lela odhindji, oto adhamo ashike omiti gumwe nenge mbali ngele odhindji , mo ishewe ito adhamo oshinamwenyo nande nenge to adhamo ashike oshinamwenyo shimwe.

Iikwamboga ohayi kunwa nomalalakano ga yoolokathana. Ethimbo limwe omuntu ota kunu iikwamboga nelelekano a mone mo iipalutha ye a paluthe aanegumbo lye, thimbo limwe ota kunu iipalutha mbyoka opo a paluthe ishewe aakwashigwana.

Oonyanga ohadhi munwa, hadhi munwa no ma yooloko ga yoolokathana. Yamwe oyena iikunino yo ku muna oonyanga opo ngele dha adha ethimbo lyo kuliwa, yamwe ta yali, yo yamwe taya ka landitha opo yi imonene iimaliwa.

Iinamwenyo oyindji yomokuti oya gamenwa, yo olundji ohayi kala ya edhililwa mehala lyawo ndyoka lyagamenwa. Iinamwenyo mbyono ongaashi nee oondjamba. Oondjamba odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hayi kala yagamenwa nohayi kala ya edhililwa mehala lyawo ndyoka lyagamenwa.

Uushitwe oshinima sha simana ngaashi uushitwe wefuta, efuta osho oshinima oshiwanawa hashi hili aatalelipo kuza meni lyoshilongo nopondje yoshilongo sho ishewe ohashi gandja iiyemo mokofa yoshilongo ngele aatalelipo yeya moshilongo moka.

Iikwamboga ohayi munwa nomalalakano ogendji. Iikwamboga ohayi munwa opo aantu ye ye ya kuthe ko iipalutha, yo yamwe ya vule okulanditha, opo ya mone mo sha ya tule moondjato dhawo.

Iitekulwanamwenyo oyili pamaludhi ga yoolokathana . Opuna iitekulwanamwenyo yomo magumbo ngaashi oongombe. Oongombe ohadhi tekulwa opo dhi za omahini nenge onyama yokulya . Ethimbo limwe ohadhi landithwa po opo dhize oshimaliwa.

Miilongo oyindji koonono omuna iinamwenyo mbyoka ya gamenwa. Olundji ohayi kala kehala hali gamene iinamwenyo mbyoka. Iinamwenyo ongaashi oongolo nandho iinamwenyo ya gamenwa oshowo oondjamba.

Oondjuhwa odha simana muuyuni shaashi ngele owuna oondjuhwa , ondjuhwa otayi vulu okukuvalela omayi nenge yikupe onyama . Onyama ndjono aantu oyendji hayeyi longitha okuyilanditha po nenge yamwe otaya vulu okuyi lyapo.

Efuta olya simana muuyuni awuhe shaashi efuta ohali hili aatalelipo oku za kiilongo yi ili no yi ili. Opo ya tale nkene efuta li li.

Pethimbo lyongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo. Yo ya kune mo iilikolomwa yawo opo ya hupithe aanegumbo lyawo nenge ya monemo iimaliwa miilikolomwa mbyoka taya kalanditha yo ya vule oku landa iipumbiwa yilwe.

Etiti olyo oshiyuma sha simana kAawambo oyendji . Metiti moka Aawambo ohaya lile mo iikulya ya yoolokathana ngaashi oonyama dhoondjuhwa. Ngele omuyenda okweya po, oha pewa iikulya yili metiti mono shono tashi ulike esimano.

Ekwato lyoohi olyasimana muuyuni awuhe shaashi oohi hadhikwathele aantu opo kaayase kumukaga nenge yalandithe opo yamone iimaliwa yomoondjato.

Omuntu ngele owahala okwiiyuvitha nawa , oholi onyama yondjuhwa toyi li noshimbombo nokamboga keli pooha. Okamboga okakwatelamo uutama nuunyanga watetwa nawa. Ngele owamonnana okulya, ngoye to ikulula noshinamunate shCoca Cola.

Iikwamboga oyo iikulya mbyono ya simanekwa okuliwa kaantu. Iikwamboga ohayi kunwa nomalalakano ogendji. Aantu yamwe ohaya kunu iikwamboga opo yalye yo yamwe ohaya kunu iikwamboga ya landithe yo ya mone iimaliwa.

Oohi ohadhi munwa, okuza manga oonshona ngele odha koko ngoye to mono kutya owahala oohi dhokulya nenge odho ku landitha, opo wu mone mo oshimaliwa.

Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano ogendji. Yamwe ohaya munu oondjuhwa opo ya likolemo omayi . Omayi ngono ohaga longithwa okulya yo yamwe oha yega landithapo opo yamone iimaliwa.

Omboga yopashinanena, ohayi munwa nelalakano lyokulya, yo ishewe ohayi munwa nelalakano lyoku landitha ngele omuntu a mono mo sha gwana okulanditha.

Oondjuhwa oha dhi munwa nomalalakano ga yookathana aantu oha ya munu oondjuhwa dhawo opo ya kuthemo omayi gokulya yamwe oha ya munu opo ya landithe oondjuhwa ndhoka ya mone iimaliwa yawo yomoondjato.

Oondjuhwa odha fa owala iinamwenyo iikwawo, dhoka hadhi tekula uuyuhwena wadho, ngele dha tendula omayi ngono hadhi vala. Uuyuhwena ohawu kala puyina, sigo tawu koko, tawu vulu okwiinyangela wo wene.

Iikwamawawa oyili pamaludhi gayoolokathana, ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano gayoolokathana, dhi vale omayi galyiwe po nenge ga landithwe po, osho wo onyama ndjoka hayi lyiwa kaantu. Aanimuna ohaya vulu okulanditha iikwamawawa opo ya mone iimaliwa.

Miilongo ayihe koonono omu na uunamapya nuuniimuna. Uuniimuna aantu ohaya munu iimuna konyala yomaludhi ga yoolokathana mwa kwatelwa oongombe. Oongombe ohadhi munwa, opo omuntu a kuthe ko onyama a lye nenge a landithe ye a mone mo sha shomondjato.

Muuyuni omuna aantu oyendji haya kwata oohi. Aantu ohaya kwata oohi nelalakano opo yakalye. Yamwe ohaya kwata oohi opo yakalandithe ngele yakwata odhindji noya monemo iimaliwa.

Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano gayoolokathana . Ethimbo omuntu ota munu oondjuhwa dhe nelalakano ngele dhakoko opo avule okuninga omweelelo , edhi dhipage po alye. Dho ethimbo limwe ngele dhakoko ota vulu okudhilanditha opo amonemo sha shomondjato.

Iinamwenyo yomokuti oya yoolokathana. Miinamwenyo mbyono yomokuti omo mwakwatelwa oondjamba. Oondjba oshinamwenyo shomokuti shono hashi ikalekelwa kehala ndoka lya gamenwa . Ondjamba itayi vulu okukala mokati kaantu oshoka oyanika oshiponga ngele ya hindwa kaantu.

Muuyuni omuna aantu yena omalalakano ga yoolokathana yamwe oyena omalalakano goku muna oohi. Oohi ohadhi munwa pomahala ga yoolokathana gamwe omomagumbo gamwe okondje yomagumbo. Oohi osha simana unene oshoka ohadhi kwathele aantu opo kayase komukaga yoyamwe ya landithe yamone iimaliwa.

Oondjuhwa olundji ohadhi tekulwa noma lalakano ga yoolokathana. Olundji oondjuhwa ohadhi tekulwa opo dhize omayi, onyama nenge ethimbo limwe ohadhi landithwa po opo dhize oshimaliwa ngele dha landithwa po.

Uunimuna owa simana miilongo ayihe. Muuniimuna omo twa kwatela oongombe, mongombe ohatu kuthamo onyama ndjono hatu li, nenge onyama tuyi landithe moshilongo nenge kondje yoshilongo, opo oshilongo shi mone iiyemo oku ziilila monyama ndjoka ya landithwa.

Omaludhi goohi, oohi odhili pamaludhi ogendji ethimbo limwe otwaadha oohi dhili pamaludhi gomankende moka omankende twaadha geli po gokulandithwa nenge gokuliwa.

Okupulula oku na omaludhi ogendji, ashike ota tu ka tala koludhi lwokupulula pashinanena. Pashinanena aantu ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo. Embakumbaku oha li endelele unene, lyo oha li kwata oshinano oshile.

Emuno lyoohi Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana, opo ngele dha koko aantu ya vule okulya nenge ya landithe moshilongo nenge pondje yiilongo, opo yi imonene iimaliwa.

Oombuga ogo omahala ngoka gambwalangandja. Mombuga ito adha mo iinamwenyo oyindji mo ishewe ihamu kala muna omiti odhindji, oho adha mo ashike omiti omishona shona lela dhina omafo omashona nande dhimwe kadhina sha nande nande.

Aantu olundji ngele ya hala oku pulula omapya gawo. Ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo . Yo ya wape oku kuna iikunomwa yawo ngele omapya gapu oku pululwa.

Ombuga oyo ehala ndjoka ho adha kaa muna nande oshimeno shontumba. Olundji oho adha mo ike muna uumeno mboka uuhuhupi. Ku adhamo nande oshimeno shina omuti guna omafo. Oto adha mo ngaa ashike uumeno mbono uuhupihupi. Otwa adha mo omamanya lyo ehala olyo ndjo oha adha lya mbwalangandja.

Uunamapya osho shimwe shono shomiinyangadhalwa mbyoka aantu oyendji haa vulu okunyangadhala, opo ya kune iikwamboga yawo, ya vule okulya uuna iikwamboga mbyono ya koko, yo ishewe ya vule okulanditha ngele oya hala okumona iiyemo.

Onduli oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala yiikalekelwa momahala gokukala iinamwenyo mbyoka yiikalekelwa . Onduli ohayi nana aatalelipo opo yeye komahala giikalekelwa mono hamu kala iinamwenyo yiikalekelwa.

Muuyuni omuna omahala ogendji gokwiinyanyudho. Omahala gokwiinyanyudha ohapu puna uupundi, pumwe opuna uumbete. Omahala gokwiinyanyudha oho adhapo puna omeya ngono aantu haya yogo ngele taya inyanyudha.

Etiti oshiyuma hashi longithwa kaawambo oku li la noku tulwako iiyelelwa ya yoolokathana, ngaashi iiyelelwa yoondjuhwa, olundji ondjuhwa ohayi lilwa metiti.

Iinamwenyo yomokuti oyi li pomaludhi ogendji. Miinamwenyo yomokuti omo moka mwa kwatelwa ondjamba. Ondjamba oshinamwenyo shimwe sho miinamwenyo yo mokuti mbyono hayi kala ya edhililwa komahala ngono ga gamenwa.

Efuta muuyuni olyo ehala ndyoka lya simana shaashi kefuta oko haku adhika ku na aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo nenge meni lyoshilongo opo ya tale nkene efuta li li.

Muuyuni awuhe koonono ambala muna oondundu dhili miilongo ya yolokathana. Oondundu olundji ohadhi hili aatalelipo yeye yatale oondundu nkene dhili. Kondundu olundji ihaku adhika omiiti omileeleka olundji ohaku adhika omiiti omihupi elela.

Omithigululwakalo dhAawambo odha simana shaashi aantu momithigululwakalo ohaya zala iizalomwa yawo yo pashiwambo. Yamwe ohaya zala oomiya, yamwe ohaya zala oondjendje, na yamwe ohaya kala nomisjila dhoonkambe noyendji ohaya kala ya humbata iimbale pomitse dhawo.

Egumbo lyOshiwambo olya dhikwa niiti, nolina oondunda dhoomwidhi . Egumbo ndino olya simana Aawambo shaashi iiti mbyoka yadhikwa kegumbo ihayi gandja uupyu opo aantu yaase kuutalala.

Muuyuni omuna iimeno ya yoolokathana mbyoka hayi liwa. Omuna iimeno ngaashi omabanana. Omabanana ngono oshimeno hashi liwa ngele sha tiligana.

Oohi ohadhi munwa pomikalo dhayoolokathana, dhimwe ohadhi munwa momadhiya ngono haga tulwa oonomola shiikwatelela kutya monomola yongandi omuna oohi dhafa peni.

Miilongo oyindji muuyuni unene tuu moAfrica , aantu ohaya tungu omagumbo gawo gopashiwambo aya longitha iiti moku dhika oondunda dhawo dhopashiwambo, yo oondunda dhawo ohaye dhi kumbu noomwiidhi .

Efuta oshi nima oshiwanawa lela. Shashi ohali hili aatalelipo okuza meni lyoshilongo nopondje opo yatale nkene efuta lili. Sho ishewe ngele aatalelipo yeya moshilongo ohaya eta mo iimaliwa taya futu shoka taya tala efuta nkene lili.

Mombuga oho adha mo mwa mbwalangandja mo ishewe oho adha mo muna ashike omiti omifupi lela niikulundundu yili kokule kashona.

Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana, dhimwe ohadhi munwa opo dhi hile aatalelipo . dhimwe ohadhi munwa opo dhivule okuliwapo dhimwe ohadhi munwa opo dhivule oku landithwapo ngele dha koko nawa.

PaShiwambo iilya polupale ngele yahuwa oomeme ohaya longitha oontungwa opo ya yelepo iilya mbyoka yahuwa polupale.

Iinamwenyo yomokuti oyi li pomaludhi ga yoolokathana. Yo iinamwenyo mbika yomokuti olundji oha yi kala moondjedhililo dhiinamwenyo. Iinamwenyo mbyoka wo ongaashi oondjamba. Ondjamba oyo shimwe sho niinamwenyo yomokuti mbyoka owundji hayi kala mondjedhililo shaashi oondjamba odha nika oshiponga inadhi pumbwa mokati kaantu.

Ehwiyu olyo limwe lyomuudhila mboka hawu monika uusiku. Shaashi kawu hole oku enda omutenya . Ehwiyu oshinamwenyo ashike ngaashi iinamwenyo iikwawo yuudhila.

Miilongo ya yoolokathana aantu ohaa munu oohi dhawo ,oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana dhimwe aantu ohaye dhi munu opo ya kuthe ko onyama yokulya yo yamwe ohaye dhi kukutike opo yakuthe mo iikulya yimuna yo yamwe ohaye dhi landitha po opo ya mome mo iiyeme yawo yomoondjato.

Muuyuni omuna iinamwenyo oyindji ya yoolokothana mbyoka yimwe oyo mokuti. Iinamwenyo yomokuti omuna omambungu ngono ha gali onyama no inaga pumbwa mokati kaantu.

Oohi oha dhimunwa pomahala yayoolokathana, oha dhimunwa moondombe, moka hadhi pewelwamo iikulya, opo dhi lye dhi kokeke op dhivulwe okuliwa nawa.

Aantu olwindji ohaa munu iimeno yawo, pamuthika gwopashinanena. Pamuthika gwopashinanena iimeno ohayi tekelwa pashinanena, moka ho adha nokuli owindji ya siikilwa, opo yi mene nawa, yo kaayi pye komutenya.

Elongo osho oshinima shasimana maanona ayehe muuyuni. Elongo ohali humitha komeho onkalamwenyo yokanona kehe opo ka kale keshi okushanga nokupopya.

Oongalangombe odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka hayi kala yeedhililwa , shaashi oya nika oshiponga inayi pitikwa yikale mokati kaantu. Yo ngele yuuthwa okukala mokati kaantu, aantu otaya ningi uushadha opo yalye po iinamwenyo mbyoka .

Iinamwenyo yomokuti oyili pamaludhi gayoolokathana ,omu na oongolo mo ishewe oto vulu oku adha mo oonduli. Iinamwenyo mbyono olundji ohayi adhika mehala lyayo lyondjeedhililo mono omo hayi kala.

Iinamwenyo ya gamenwa oyi li pamaludhi ogendji, ongaashi oonduli. Onduli osho shimwe sho miinamwenyo mboka ya gamenwa, yo ishewe ohayi kala mehala l lyo ndoka lya gamenwa, opo inayi yonagulwa po kaantu.

Iinamwenyo yomokuti oyili pamaludhi ga yooloka. Iinamwenyo yomokuti ongaashi oonkoshi. Oonkoshi odha nika oshiponga itadhi vulu okukala mokati kaantu. Olundji ohadhi kala dhili mondjedhililo moka dhili omo hadhi kala.

Omahala gokumuna oohi oga topolwa shiikwatelela nokutya omahala ngono ogeli gangapi. Go ohaga pewa oonomola nokutya ehala ndino onomola ongapi, shiikwatelela nokutya omahala ngono ogeli po gangapi.

Muuyuni omuna omahala ogendji ngono haga hili aatalelipo .Omahala ngono ogendji ongaashi oondundu .Moondundu aatalelipo oyehole mo ,shaashi ohaa ka tala nkene oondundu dhili ,yo ishewe ohaya etelele oshimaliwa ngele taye ya okutala oondundu dhoshilongo shoka.

Elongo oshinima oshiwanawa muuyuni shaashi elomgo ohali eta aantu pamwe. Ngele owa adha aanona ye li mongulu yosikola ohaya zala omizalo dhawo dha faathana, yo ohaya kala ya opala.

Olundji aantu ohaya munu oohi nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oohi nomalakano opo ya ninge omauliko , ya ulike nkene ya mona oohi ndhoka, yo yamwe ohaya munu opo ya hile aatali opo ye ye ya tale oohi.

Omaludhi giikulya Muuyuni auhe iikulya oyi li pamaludhi ga yoolokathana. Opu na omboga, oshithima nondjuhwa. Iikulya ayihe mbino ohayi lilwa pamwe ngele omuntu nande owa yi kuuyenda oho pewa iikulya mbyoka.

Uuyuni mbuka waputuka aantu oyendji ohaya kunu iimeno yawo momahala ngono ga gamenwa yo oyili ishewe momuzile opo kayipye komutenya yo yi koke mehendelelo yi tuleko wo, yo aantu yawape yalye nenge yakalandithe.

Miilongo ya yoolokathana omuna omaludhi giikunino. Iikunino oyindji ya ndhindhilikwa ongaashi iikunino yoonyanga. Oonyanga odhi na iikunino mbyoka ya ningwa nomalalakano ga yooloka. Yamwe oya ninga iikunino opo ya lye oonyanga ndhono, yamwe oya ninga iikunino yoonyanga opo ya landithe oonyanga ndho.

Iilando iinene oya tungwa pamikalo dha yolokathana. Yimwe oya tungwa omatungo gii ilonda oku tameka pevivi sigo nande omatungo gii ilonda nande lutano. Elalakano opo li hile aatalelipo yeye ya talelepo oshilando shoka.

Ondjuhwa osho shimwe shomiinamwenyo yomegumbo hayi munwa. Oondjuhwa ohadhi munwa opo dhi vale omayi nenge dhi koke opo omuntu a vule okulya nenge a ka landithe.

Oondjuhwa ohadhimunwa nomalalakano ngayoloka thana, dhimwe ohadhimunwa opo kuze onyama yiliwe nenge onyama yilandithwe nenge omayi ngaliwe nenge omayi ngalandithwe.

Ombuga osho oshitopolwa shono hashi adhika muuyuni, mombuga oto adhamo kaamuna nando oshinamwenyo shasha nenge twaadhamo uunamwenyo uushona lela mo ishewe mombuga ihamu adhika omiti omileleka dhili mo odhindji, ohamu adhika omiti omishona dhina uufo uushona lela.

Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oohi dhawo dhokulya momagumbo, no ishewe yamwe ohaya munu oohi ndhoka opo yaka landithe, ya mone iimaliwa yo mondjato.

Miilongo ya yoolokathana omuna omaludhi giikulya, iikulya oyo nee mbyono mwakwatelwa ondjuhwa, oha yi lilwa metiti lyoshiwambo, mo ka ha mu pe we lwa aayenda.

Aantu oyendji oya simaneka uunamapya moka aantu oyendji yena omahala gawo mono haya kunu iimeno yawo opo yikoke yavulu okulanditha. Pmahala ogendji ohaga kala gena ominino dhomeya ndhoka dha taakana opo dhi shashe iimeno yawo mbyoka.

Aanimuna ohaya tekula oondjuhwa opo ya mone onyama osho wo omayi. Ohaya vulu okulanditha onyama ndjika, nenge omayi, sho shi li hashi eta iiyemo iiwanawa. Iikulya mbika oyina uundjolowele wo.

Omahala gagamenwa giinamwenyo muuyuni oge li mo ogendji. Omahala ngono olundji ohaga kala e geedhilila iinamwenyo mbyono olundji . Iinamwenyo mbyono ongaashi ondjamba. Ondjamba oyo yomiinamwenyo yili yagamenwa shaashi inayi uthwa okukala mokati kaantu shaashi oya nika oshiponga .

Onyanga osho shimwe shomimeno mbyoka hayikala momagumbo nenge olundji ohayikunwa nomalalakano ongendji, opo yilandithwe nenge aantu yalongithe nokulya momagumbo.

MoNamibia omuna iikunino ya yoolokathana, omuna woo iikunino yimwe yo ku tekula iinamwenyo, mono muna aantu ha ya tekula oondjuhwa dhawo, opo ngele atejula ondjuhwa ye, ote ke yi landithapo uuna ngele ya koko nenge te yi ningipo onyama, opo avule oku gwanithapo oompumwe dhaanegumbo lye.

Oongalangombe oyo iinamwenyo mbyono hayi kala ye edhililwa kokashana kiinamwenyo. Ongalangombe nayo ohayi kala ye edhililwa, opo kaayi kale moshigwana, yo yi yonagulwe po kaakwashigwana, opo yeyi dhipage ya kuthe ko onyama.

Olundji muuyuni aantu oyena oongeshefa dhayoolokathana. Yamwe oyena oongeshefa dhoku muna oohi opo yi ilikolele sha shokulya nenge yakuthe mo oohi ndhoka yalandithe yi imonene iimaliwa yomondjato.

Ombuga ehala lyambwalangandja moka ito adhamo iimeno oyindji. Otwaadha mo ashike evi olyo lyilimo olindji noshowo oondundu dhili kokule, nuumeno wulimo uushona watulako omafo omashona.

Esimano lyemuno lyoohi. Oohi odha simana okumunwa oshoka ohadhi eta aatalelipo popepi. Dho ngele we dhi munu, oho vulu oku dhi lya po, ngele dha koko nenge wu dhi landithe po opo wu mone sha shomondjato.

Muuyuni omuna aantu yena iikunino ya yolokathana. Yamwe oyena iikunino yoku muna oondjuhwa. Mono oondjuhwa hadhi munwa noma lalakano ogendji. Dhimwe ohadhi munwa ne lalakano dhi vale oomayi gamwe ga liwepo nenge ga landithwepo. Dhimwe ohadhi munwa opo dhi gandje onyama yokulya.

Miilongo oyindji oho adhamo iinamwenyo mbyono ya yoolokathana mbyono olundji hoyi adha moondjedhililo dhiinamwenyo. Mokati kiinamwenyo mbino omwakwatelwa ongalangombe . Ongalangombe oyo oshinamwenyo shono hoshi adha olundji momahal giinamwenyo mbyono hakutiwa ondjedhililo dhiinamwenyo.

Oonyanga olundji ohadhi kunwa noma lalakano ga yoolokathana. Omalalakano ongaashi okulya, nenge okulanditha. Mboka haya kunu oonyanga ngele dha ningi odhindji, ohaya landitha opo ya monemo iimaliwa.

Oondjuhwa ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana. Dhimwe ohadhi munwa opo dhi ete po onyama ngele dha koko. Oku eta po onyama ongele dha dhipagwa aantu ya lye onyama. Dhimwe ohadhi vala omayi. Omayi ohaga liwa po nenge ga landithwe po aantu ya mone mo sha shomondjato.

Uunamapya wopashinanena owa simana, shaashi aantu oyendji oha ya longitha omukalo ngono opo ya kune iimeno yawo, yo ya monesha shomondjato ngele ya landitha iimeno mbyo. Iimeno mbino oha yi kunwa momuzile opo yi koke meendelelo.

Muuyuni omuna iitekulwanamwenyo ya yoolokathana. Aantu yamwe oya tekula oombaka. Ombaka oshitekulwanamwenyo sha simana, ngele omuntu oku na ombaka eyi tekula. Ota vulu oku yi ninga po onyama, te yi dhipaga ngele oya koko nenge e yi landithe po opo a mone mo oshimaliwa.

Aantu muuyuni oyena oongeshefa dha yoolokathana. Yamwe oyena iikuku yokumuna yoondjuhwa. Oondjuhwa aantu ohaye dhimunu opo ya kuthe ko omayi, onyama nenge ngele dha koko nawa ohaye dhilanditha po kuyalwe mboka yedhi pumbwa.

Mongaashingeyi aalongi yomapya ohaya longitha omambakumbaku opo yalonge nawa omapya gawo. Embakumbaku ohali longithwa oku pulula opo mwene gwepya a vulu oku longa ehala enene.

Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oohi dhawo opo ya gwanithepo oompumbwe dhawo, ya landithe yo oya mone iimaliwa. Yamwe ohaya munu oohi opo ya lye momagumbo yo ya mone mo oovitamine.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ya mone mo omayi goku landitha nenge gokulya, yo ishewe ohaya tekula oondjuhwa, opo ya kuthe ko onyama yokulya nenge yoku landitha.

Oohi oha dhi munwa nomalalakano ogendji, yamwe oha ya munu oohi dhawo opo ya lye ngele dha koko, yo yamwe ishewe oha ya munu oohi opo ya landithe ya mone iimaliwa.

Aawambo oya simaneka oontungwa oontungwa mono haya tula mo iilya yawo ngele ya zi polupale, opo kaayi lokwe nenge yihanagulwe po koodhidhi dhoka hadhi li po iilya.

Oongombe odho dhimwe dhomiitekulwa namwenyo yomomagumbo. Ohadhi tekulwa nomalalakano ga yoolokathana, yamwe ohaya tekula oongombe ndhono opo ya kuthe mo omahini, yamwe ya kuthe mo onyama yo kulya yo yamwe ohaye dhi landitha po, opo ya mone mo iimaliwa.

Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana. Dimwe ohadhi munwa opo dhi nane aatalelipo , ye ye ya tale omaludhi goohi ngoka kaayeshi nando onale.

Muuyuni waputuka aantu oyendji ohaya longitha omambakumbaku okupulula omapya gawo. Uunene tuu mbono yena omapya omanene ohaya longitha omambakumbaku ngono, opo ya pulule omapya gawo ngono omanene ya mone iipalutha yili nawa.

Oondjuhwa ohadhi telekwa pomikalo dha yoolokathana, dhimwe ohadhi telekwa momuhoka, dhimwe ohadhi telekwa dhakangwa, nadhikwawo ohadhi yothwa. Unene aantu oye hole dhoka dha telekwa momuhoka shaashi oyo hayi kala ya towala nawa.

Oohi odha simana mokulya, shaashi aantu oyendji oyedhi simaneka. Odhina uundjolowele shaashi ngele owa kala toli oohi oto kala wuna uundjolowele ngoye ishewe ngele owuna oohi odhindji dhimwe oto vulu okudhilandithapo ngaashi omankende.

Momuthigululwakalo gwOshiwambo aantu ohaya pungula iilya yawo momashisha opo yikale yili megameno, kaayi lokwe komvula nenge yiloke kuumbaambala mboka hawu li iilya.

Omaludhi giikulya yakashiwambo. Pashiwambo aantu ohaa li oshithima, ha shi liwa nomboga yoshiwambo, ishewe miikulya yopashiwambo omu na omakunde. Omakunde ngono oha ga liwa omakukutu nenge omatalala ngono ha ga konwa mepya

Ombuga olundji ohadhi adhikwa dha mbwalangandja, mombuga haanu pu to adha mo iinamwenyo nenge iimeno oyindji lela, olundji oho adha mo iimeno iishona nenge uunamwenyo uushona lela.

Miilongo oyindji ya Africa aantu oya simaneka okulya iikulya yOshiwambo. Iikulya yOshiwambo ongaashi nee oshithima, omboga, omakunde omakukutu nomagadhi ngono haga elelwa ga za moongongo.

Moshiwambo aantu ohaya li onyama yondjuhwa noshi thima ndele nomboga yoshi Wambo, ngele omuntu ta zipo tayi nande okuu shimba nenge aayenda yeya megumbo ohaya telekwa nee ondjuhwa, oshithima nomboga opo yalye

Muuyuni omu na omaludhi giinamwenyo, moka mu na iinamwenyo mbyoka hayi edhililwa pehala ndyoka hali ithanwa oshikunino shiinamwenyo. Miinamwenyo mbyoka ye edhililwa omu na uumenye nuusino. Iinamwenyo mbika ohayi kala ya gamenwa mehala ndyoka hali ithanwa oshikunino shiinamwenyo.

Pashinanena iimeno ohayi kunwa momizile, opo yi koke meendelelo yo yi vule okuliwa yimwe yi ka landithwe moshilongo nenge kondje yoshilongo.

Muuyuni waputuka ngashingeyi aantu oyendji ohaapulula omapywa gawo nomambakumbaku. Embakumbaku ohali endelele na ishewe ohali kwata oshitopolwa oshile noshinene opo lipulule meendelelo.

Pashinanena aantu ngele ta ya pulula omapya gawo, ohaya longitha omambakumbaku opo ya pulule omapya gawo. Embakumbaku oha li pulula omukakena omunene opo ngele omuntu ta kunu , ota kunu lela oshinima oshinene.

Emuno lyoohi. Oohi ohadhi munwa opo dhi kwathele oshigwana mokulya, mokulanditha, oshowo moku kutha mo iikulya yiimuna. Oohi ohadhi kwewa, opo dhi gandje iikulya kiimuna.

Iinamwenyo yagamwena oyili pamaludhi ogendji miilongo yayooloka. Oshinamwenyo shimwe shagamenwa ongashi onduli. Onduli oyo oshinamwenyo sha gamenwa hashi kala mehala lyiinamwenyo yagamenwa opo kaashi ningilwe omiyonena kaantu.

Muuyuni omuna oongeshefa dha yoolokathana. Aantu yamwe oyena oongeshefa dhoku kala nenge dhoku landitha iimeno. Iimeno ohayi enditha lela nawa ongeshefa shaashi ngele owa landitha nawa oto vulu okumona mo sha opo wu kale wuna sha mondjato.

Olundji aantu ohaya munu oondjuhwa nomalalakano ga yoolokathana. Yamwe ohaya munu oondjuhwa, opo ya kuthe ko omayi, yamwe ohaya kutha ko onyama ndjoka haya li, yo yamwe ohaya landitha oondjuhwa othika.

Oohi ohadhi munwa nomalalakano ga yoolokathana .yamwe ohaya munu oohi dhawo opo ya ninge omangeshefelo yamwe ohaya munu oohi dhawo opo yakuthemo iipalutha yo ya kuthemo iiyemo yomoondjato.

Muuyuni omuna iinamwenyo ya yoolokathana. Opuna iinamwenyo mbyoka ya gamenwa yo ishewe ihayi kala mokati kaantu yo oyili pomahala ngono ga gamenwa. Iinamwenyo mbyono ongaashi oondjamba, oondjamba inadhi uthwa oku kala mokati kaantu, shaashi odha nika oshiponga.

Muuyuni omuna iinamwenyo mbyoka oyindji yagamenwa. Iinamwenyo mbyoka ya gamenwa ongaashi oongolo . Oongolo odho dhimwe dhomiinamwenyo yagamenwa shaashi ngele odhili mokati kaantu , aantu otaya hala okuyi dhipaga po opo yakuthemo onyama.

Aantu ngele taya munu oohi ohaya munu yena omalalakano ogendji. Aantu yamwe ohaya munu nelalakano lyokutalitha aantu mbono kaayeshi omaludhi goohi ndhoka dhayoolokathana.

Miilongo oyindji omuna oombuga. Momombuga olundji ohamu adhika iimeno iishona lela omamanya noondundu dhili kokule kashona. Mombuga olundji ohamu kala mwambwalangandja shaashi kamuna nande oshimeno nenge oshinamwenyo.

Iikunino yoondjuhwa olundji oya ningwa nomalalakano ga yolokathana. Yamwe oya hala oondjuhwa dhi vale omayi yo yavule yalye nenge yaka landithe, yamwe oyahala onyama ngele oondjuhwa dhakoko noyamwe oya hala yaka landithepo oondjuhwa opo yamone oshimaliwa.

Oonyanga moshigwana odhina oshilonga oshinene. Aantu yamwe ohaye dhi longitha okutula momweelelo dhawo opo yalye oonyanga ndhono, nenge yamwe ohaye dhilanditha po noya mone iimaliwa ngele ye dhilanditha po.

Oohi odho shimwe shomiitekulwanamwenyo. Oohi ohadhi tekulwa ethimbo limwe. Yo ethimbo limwe ohadhi adhika momiilonga moka hadhi kwatwa oshali.

Iitekulwa namwenyo iikwamawawa oyili pamaludhi ogendji. Opuna oombaka, oombaka oha dhi tekulwa opo omutekuli a mone ko onyama, omayi akalandithe nenge a lye.

Muuyuni koonono omuna omaludhi giinamwenyo . Iinamwenyo yimwe oyo mbyoka yagamenwa , mbyoka hayi kala pomahala gagamenwa. Iinamwenyo mbyoka omwakwatelwa oondjamba , oompugulu , uupundja noshowoo yilwe. Nolundji ihayi kala mokati kaantu noshanika oshiponga.

Omafuta muuyuni ogo gamwe gomwaambyoka hayi nana aatalelipo. Efuta ohali nana aatalelipo okuza meni nenge kondje yiilongo, ngele oweya moshilongo mono oho etelelemo iiyemo opo ngele toyi kefuta wuka tale efuta olundji aatalelipo ohaya futu

Miilando pangelo oyindji muuyuni omuna omatungo omawanawa go ogayoolokathana, ishewe omatungo ngoka ohaga hili aatalelipo okuza meni lyoshilongo nenge kondje yoshilongo opo yatale omatungo ngoka.

Aawambo oyena omizalo dhopashiwambo dhayooloka. Konalenale aantu okwali haya zala oondjendje, niipa mbyoka yasiikila omalutu opo kagase kuutalala. Yo olundji ohaya kala yuumbanda iimbale pomitse yo ishewe ohaya kala yena omishila ngele taya yi koohango.

Iizalomwa yopamuthigululwakalo oyasimana, oomeme ohaya zala iizalomwa yayoolokathana kootate, oomeme ohaya tulako iikayiwa komutse omanga ootate haya tulako omambale, oohema ambala ngaa dhafaathana ihe odhayoolokathana kashona shona.

Komunkulofuta ohaku kala kuna omamanya ngono ga yela nawa ko ishewe Komunkulofuta oko hoka ho adha oonkolokosa ndhoka dhu umbwamo mefuta . Omunkulofuta oshinima hashi kala shili nawa sho ohashi hili aatalelipo opo yeye ya tale efuta nkene lili.

Iitekulwanamwenyo omo moka mwa kwatelwa iitekulwanamwenyo ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa iitekulwanamwenyo yomomagumbo nohayi tekulilwa omalalakano ga yoolokathana ohayi tekulilwa onyama nenge yi landithwepo ngele dha koko.

Oondjuhwa ohadhi munwa pamikalo dhayoolokathana . Dhimwe ohadhi munwa pamukalo gopashinanena mono dhadhikilwa oshikuku shadho , ohadhi pelwamo iikulya nomeya gokunwa.

Osino osho shimwe sho miinamwenyo yomokuti mbyoka hayi edhililwa mondjedhililo yiinamwenyo moka hayi kalamo ya yoolokathana. Osino inayi uthwa oku kala mokati kaantu shashi otayi ka ningila aantu omiyonena.

Iikwamboga oya simana oshoka oha yi kwathele omuntu paundjolowele, yo ishewe ngele owu na iikwamboga oto vulu okuyi landithapo ngele ya ningi oyindji opo wu imonene iiyemo yomondjato.

Oongombe odho dhimwe dhomiimuna mbyono hayi munwa. Koongombe ohaku zi onyama ndjono hatu li noshowo ndjono tayi vulu okukandithwa moshilongo nenge pondje yoshilongo muze oshimaliwa shomondjato.

Miinamwenyo yomokuti omuna omaludhi gayoolokathana. Omuna oongolo, ongolo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi kala momahala ngoka gamwena shaashi inashuuthwa okukala mokati kaantu, shaashi aantu otaye shiningile omuyonena opo yakuthe ko onyama.

Miilongo ya yoolokathana omu na iinamwenyo ya yoolokathana, moka ho adha mu na oongolo. Oongolo iinamwenyo yomokuti mbyono hayi kala yi li moondjedhililo ndhoka dha gamenwa, opo kaa yi gumwe kaantu mbono ye li moshilongo shoka.

Mongashingeyi aantu oyena oongeshefa dhayoolokathana. Aantu yamwe oyena oongeshefa dhoondjuhwa, ndhono hadhi tamekele okumuna uuyuhwena uushona. Opo ngele wakoko aantu yamwe ohaye wulanditha po opo yamone mo iimaliwa, yamwe ohaye wuningi po onyama opo ye wulye po.

Iinamwenyo yomokuti oyili pamaludhi gayoolokathana moka ho adha mu na oosino. Oosino iinamwenyo yomokuti yo ishewe ohayi kala pomahala ngono ga gamenwa opo kaayi kale mokati kaantu.

Iikunino yoondjuhwa ohayi eta iimaliwa moondjato dhaamuni. Aantu oyendji ohaya munu oondjuhwa opo ye ete oshimaliwa mondjato. Nenge ya mone omayi nenge onyama yoondjuhwa.

Esimano lyomashisha gOshiwambo ,omashisha ohamu pungulwa iilya ngele iilya ya zi poshipale alushe ohai pungulwa momashisha opo kayi tukwe koontuko nenge opo kayi lokwe komvula.

Olundji aanamapya ohaya longitha omambakumbaku oku pulula ompya gawo, opo ya pulule oshinima oshinene yo ya mone mo wo iikunomwa yi li nawa.

Omahala gokwiinyanyudha muuyuni oge li mo ogendji. Omahala gamwe gokwiinyanyudha ogo ngono moka ho adha ehala lyokumbwinda, moka aantu olundji ha ya yi mo opo ye ki inyanyudhe nomeya. Ishewe omahala ngono oga simana oshoka ohaga hili aatalelipo, opo ye ye ya tale nkene ehala lyokumbwinda lyi li.

Oongombe iimuna iitekulwa namwenyo mbyoka olundji hayi tekulwa momagumbo. Olundji ohayi kanapa melundu, moka omo hayi monene iipalutha yawo, yo yi wape yi nape nawa.

Muuyuni weputuko ngashingeyi aanamapya ohaya longitha omambakumbaku, opo yapulule omapya gawo yoya monemo iiyimati iiwanawa. Olundji omapya ngono gapululwa nomambakumbaku shaashi omanene shinene itaga vulu okulongwa noonyala.

Miitekulwa namwenyo omwa kwatelwa oonkambe, onkambe oyo yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyono ya tekulwa kaantu momagumbo. Oonkambe oha dhilongithwa oku londwa nenge tu tye oku kayilwa ngele omuntu okwahala oku itumapo, nenge ta kayile ta yi mo ma thigathano go maudhano.

Muuyuni omuna aantu yena oopololeka mono haya munu oohi na gimwe yi li po. Oohi odha simana unene moku muna. Ngele owa muna oto vulu oku yi lya po nenge wu yi landithe po opo wu mone oshimaliwa shoye shoku ikwatha.

Miilongo oyindji omuna uunamapya nuunimuna . Muunamapya mono omo mwakwatelwa oomboga ndhoka dhopashingolo ndhoka hadhi munwa kwaamboka yena iikunino yiimeno. Ohaya munu mo nee oomboga dhawo dho pashingolo opo ya wape okulya nenge yw kedhi landithepo ngele dha koko.

Oontekulwa hi. Oontekulwa hi oha dhi kalekwa nenge ha dhi ikalekelwa momahala ga gamenwa. Omahala ngoka oha ga longithwa oku nana aataleliipo, ishewe oha ga longithwa oku kaleka po omuthigululwakalo noku talitha aantu oohi dhoka ina ya mona nale.

Nkene Aawambo ye na okulongekidha iilya yawo piipale: iilya polupale ohayi yelwa noontungwa, opo ku kuthwe mbyoka ya gagala nosho wo iinima mbyoka inaayi opala okuya oku ka pungulwa miigandhi. Aantu ohaya longitha oontungwa oku opaleka iilya mbyoka.

Miilongo ayihe koonono omu na omahala gomatalelepo ngono haga hili aatalelipo kuza moshilongo nokondje yoshilongo. Momahala ngono gomatalelepo omwa kwatelwa ngono gena omamanya noondundu.

Miilongo oyindji omu na omahala ngono ga gamenwa mono hamu tulwa iinamwenyo mbyono ya gamenwa. Iinamwenyo mbyono oyi li pamaludhi ogendji. Oludhi lumwe lwiinamwenyo ongaashi onduli. Onduli oshinamwenyo shono hashi kala mehala ndyoka lya gamenwa.

Miilongo oyindji omuna oombuga, mo moombuga omo to adha moka muna iimeno iishonashona, yo yina omafo omashona, yimwe thimbo limwe oto adha nokuli kaayina naande omafo gasha.

Iingumutulu niihape oya simana moshilongo shetu shaashi ohayi tupe iikulya opo tumone uundjolowele sho ishewe ohatu yi vulu okuyi landitha opo tumonemo sha shomondjato. Iingumutulu niihape oyili pomaludhi ogendji yo ishewe ohayi longwa koonyala opo tuvule oku monamo sha.

Olundji ohatu longitha iilongitho opo tu pulule omapya getu. Iilongitho ohatu yi longitha opo yitu kwathele kaatu longithe oonkondo odhindji. Yo ishewe iilongitho mbyono ohayi endelele shivule okulonga koonyala, yo ishewe ohayi kwata oshinano oshile opo wulonge po shagwana.

Olundji moNamibia otwa simaneka omuthigululwakalo, moka ho adha aantu atuhe pashiwambo ohatu lile oshithima shetu pelilo lyatungwa moombale. Uunene ngele omuntu ta zi po tayi kuushimba olundji oha telekelwa oshithima she pelilo mpoka, opo a kale ke po elago mondjila moka u uka.

Oohi oshinima oshiwanawa moshilongo kehe. Oohi aluhe ohadhi kwathele aantu yamonemo iipalutha yawo, yo ishewe yakuthemo uundjolowele oshoka oohi odhina iitungithi yagwana. Oohi ishewe ohadhi kwathele oshilongo okulanditha opo yamonemo sha shomokofa yawo.

Miilongo oyindji omuna oombuga, mo moombuga mono omo hatu adha uunamwenyo uushona lela, mo ishewe moombuga ohatu adhamo iimeno iishona, nenge ethimbo limwe mombuga ku adhamo nande oshimeno nande oshimwe.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo mbyono hatu kala nayo okutekula momagumbo . Sho ishewe ongombe ohatu yi longitha okudhipaga opo twiimonenemo onyama, onyama ndjono hatu li , sho ishewe onyama ndjono ohatu vulu okuyi landitha opo twiimonenemo iiyemo yomoondjato.

Ekwayo lyooho ohali ningwa olwindji, opo aanegumbo yamone mo oshiyelelwa, osho wo okulanditha opo ya vule okumona iiyemo yomondjato.

Oshigadhi ehala ndyoka hali longithwa kAawambo ngele yungula iilya yawo poshipale. Ehala ndino olya simanekwa lela kAawambo ayehe konono, shashi ngele iilya yawo yungulwa polupale ohaya longitha oshigadhi opo yapungule iilya yawo, lyo elaha ndika olya simana molwashoka iilya yawo oyili megameno.

Oondjuhwa ohadhi longithwa olundji mokulya . Aantu oyendji ohayedhi munu nomalalakano ga yoolokathana dhimwe, ohadhi munwa aantu ya dhipage yalye yo yi imonenemo sha shomondjato.

Iikulya yo pashiwambo, iikulyq yo pashiwambo otuna omboga yo pashiwambo omboga ohatu yi longitha okwii lya pamwe noshithima oshithima shono hashi telekwa thimbo limwe ohashi vulu okuliwa nuusila we pungu nenge thimbo limwe ohashi vulu oku telwekwa nuusila womahangu.

Oohi odhili pomaludhi ogendji oohi dhimwe ohadhi ithanwa omakende. Omakende ngono ohaga liwa go gamwe ohaga kukutikwa etaga ka landithwapo opo aantu ya mone iiyemo yawo yomoondjato.

Etiti olyo oludhi lumwe lwiiyuma mbyono hatu longitha okulila. Metiti ohatu longitha okutulamo shoka hagu ithana omweelelo. Omweelelo ohagu longithwa okuliwa ngaashi oondjuhwa.

Miilongo koonono ayihe muAfrica omuna uunamapya nuunimuna mono twa dhidhilika iimuna ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi vala omayi, omayi ngoka ohatu galongitha okulya noku galandithapo opo tumonemo sha shomondjato no ishewe ohadhi gandja iilonga kaanilonga moshilongo.

Iilongo oyindji koonono omuna oombuga, oombuga olundji ohamu adhika iimeno iishona lela, nopethimbo limwe mombuga otovulu wukala ino monamo nande oshimeno shimwe.

Oohi ohadhi munwa nomalalakano ogendji. Dhimwe ohadhi munwa nelalakano omuntu opo e dhi mune a ka landithe ngele dha koko nenge a lye. Dhimwe ohadhi munwa omuntu a hele a taleleko opo a tale omaludhi ngono goohi a mona, ye aantu ya zepo ya shiwa omaludhi goohi.

Oohi ohadhi munwa momahala ga yoolokathana. Mo mahala ngoka ga yoolokathatana oga tulwa oonomola opo kuu li kwe no kutya monomola yontumba omuuna oohi dha tha peni nomuna oohi ngapi.

Emuno lyoohi, oohi ohadhi munwa omuntu ena mpoka ha munu oohi dhe opo hedhi pele iikulya dho dhi wape dhi koke opo edhi lyepo nenge edhi landithe po.

Iinamwenyo oyindji moshilongo shetu unene tuu mbyoka ya fa ya nika oshiponga ohayi kala ye edhililwa mokashana kiinamwenyo. Miinamwenyo mbika omwa kwatelwa oongolo, oongolo ndhoka dhi na omalwaala omaludhe nomatokele. Ngele oto tala otashi vulika wu tye okonyala sha fa ondoongi, ihe shika inashi fa ondoongi.

Ombuga olundji ehala ndyoka lya mbugala. Olundji oho adha mo ashike oshimeno shimwe nenge iishonalela. Olundji ohoyi adha mpoka pu na evi lya mbugala, oondundu dhi li kokule kashona. Ishewe oho adha mpoka konyala pwa yela thiluthilu.

Ekwato loohi olundji ohalu ningwa momithima. Ngele owa kwata oohi dhoye oho vulu oku dhi lya po, opo wu imonene mo iipalutha ya gwana. Dho ishewe oohi odhi na uundjolowele, opo wu kaleke olutu lwoye luna uundjolowele nawa.

Oshigandhi ehala ndoka hatu longitha moku pungula iilya yetu ngele ya zi pomalupale sho oshigandhi ohashi pungula iilya nawa opo kaayi kwatwe nande okuuzigo washa nande kiinima yimwe mbyoka tayi vulu oku yona po iilya mboka.

Miilongo oyindji omuna uunamapya nuuniimuna, moka muna uunamapya wa yoolokathana, yamwe ohaya munu oonyanga. Oonyanga osho shimwe sho miinima mbyoka hayi munwa, opo aantu ya vule oku longitha noku landitha ya mone iiyemo yomoondjato.

Miilongo oyindji omuna uunamapya nuunimuna, moka muunamapya omo hatukunu iilikolomwa yetu. Omanga ina tukuna peshaala mpoka tatukakuna tango ohatupululapo, opo nee tukunepo. Ohatupulula nee ethimbo limwe neendoongili eethimbo limwe ohatulongitha omashina gokupulula.

Olundji miilongo ya putuka aantu ohaya longitha iilongithomwa yokupulula omapya gawo. Iilongithomwa ongaashi omambakumbaku. Omambakumbaku ngono ohaga longithwa okupulula omapya.

Miilongo oyindji koonono omu na omahala gomatalele po. Momahala mono omwa kwatelwa nduno oombuga. Oombuga ogo omahala ngono ho adha kaamu na nadno oshimeno sha sha, kokutya mwa yela shekesheke. Omahala ngono ohaga hili nduno aatalelipo okuza kiilongo yopondje naatalelipo okuza meni lyoshilongo.

Oohi ohadhi munwa. Olundji ngele wa munu oohi dhoye ohodhi pe iikulya dhi lye, ho dhi hawaleke iikulya, opo kaa dhi se kondjala. Ngele owe dhi munu to dhi kutha mo wu dhi lye po nenge wu ke dhi landithe po, opo wu mone mo oshimaliwa shoye shomondjato.

Oohi ngele twedhi kwata ohatudhi longitha mokulya, okutekula aanegumbo yetu ,se ohatu dhi longitha ishewe mokulanditha okuhumitha eliko lyoshilongo shetu pombanda . Oohi ohadhi landithwa kiilongo yopondje opo oshilongo shi tule sha mokofa.

Onyama yondjuhwa oyo oshikulya sha simanekwa olundji kAawambo. Olundji ondjuhwa ohayi telekelwa omuyenda, nenge omuntu a uka mondjila, opo a ende ta li ondjuhwa ndjoka, ye aka thike hoka a uka.

Miilongo oyindji omuna Iinamwenyo yangamenwa, Iinamwenyo mbyoka yangamenwa olundji ohayi kala yili momahala ngoka ngangamenwa, Iinamwenyo mbyoka omuna oludhi lumwe ndono hatulwithana Onduli, Onduli oyo shimwe shominamwenyo mbyoka yangamenwa.

Iimeno ohayimunwa pandondo dhayoloka thana , iimeno yimwe ohayimunwa pandondo yopashingolo moka iimeno tayimunwa yili momuzile yasikilwa omuzile ngoka opo yimune nawa yo inayitsa komutenya.

Emuno lyoohi Oohi ohadhi munwa shi ikolelela kutya owu li peni. Oohi ohadhi munwa pomahala ga yooloka. Ngele owa munu oohi dhoye ohodhi tekula to dhi pe iilya nenge to dhi pe iikulya, opo kaadhi se kondjala.

Oshikwiila oshoshoka shimwe shomiikulya yomuthigululwakalo. Oshikwiila osha etwapo oshaningwaa nuusila womahangu walungwa etawutulwa mombiga momeya nenge poshikangwa.

Olundji miilongo oyindji ohatu adha mo iinamwenyo mbyoka ya gamenwa. Miinamwenyo mbyoka ya gamenwa otwa kwatelwa mo oondjamba, sho ishewe iinamwenyo mbyoka ya gamenwa ohayi kala momahala ngoka goku kaleka po nenge gokukeelela iinamwenyo mbyoka ya gamenwa.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hatu ithana iitekulwa namwenyo. Dho oondjuhwa ohatu dhi longitha oku dhi tekula momagumbo. Ngele twe dhi tekula nawa, ethimbo limwe ota tu dhi dhipaga po, tu dhi lyepo, dho ethimbo limwe ota tu dhi dhipaga tu dhi landithe mo, opo tu imonene iiyemo yomoondjato.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa kaawambo olundji, noha yi napa melundu, moka muna omwiidhi ngoka hagu napwa kiinamwenyo iikwawo.

Omapya ngaashingeyi ohaga pululwa niilongitho yoku pulula ya yoolokathana. Iilongitho yoku pulula ongaashi omambakumbaku, omambakumbaku ohatuga longitha okupulula momapya getu pashinanena.